Niriba n za yili tooni n niŋ nyeporisi bihi ni ninkura bɛ sheba ye niɛn'sabla sheba niɛn'piɛla do'titali za bɛ tooni n ye niɛn'sabla m pili zipil'sabinli n tee o boɣu yini.

Dabba ata n-zaya kavyini waɣa gari bɛ zaa dabba ayi gbubila pan bɛ nuuni bɛ gubimi gbubi li n-kpaari binshɛli zaɣ' yini ni niŋdi binshɛli zaɣ' yini ni bɛ yino gba yɛla liiga bɔɣ' bihi zaɣ' dɔzim

Gbanpiɛllli nuchɛhi n yirina ka kopu piɛlli bɛ o nuuni bin sabinli bɛla kopu maani ka parantɛ piɛlli din galisi biɛla bɛ o tooni bin shɛli bɛ dinni ka di zuɣusaa nyɛ zaɣ sabinli di sunsuuni nyɛla zaɣ piɛlli ka di bahagu nyɛ zaɣ tankpaɣu parantɛ piɛlli gba ʒɛya ka shɛli ka dinni

salo n-zaya n-gbubi tuuta nima zuɣusaa ka di gabi zaɣ' piɛla zaɣ' ʒee zaɣ' vakahili shɛba ye neen' piɛla ka zaɣ' ʒɛhi gabi din ni ni zaɣ' vakahili so za tooni n-kuli yaagi o noli gbaaw! ka John Mahamaŋ pa o liiga tooni.